Umusaani uyu wa'ambile shifototo shewe shesi khulanga khuri i simu ali khu wandikha byesi a'andikha ne wakwarire i saati ilimo bibesemu ni bimali ni imbale iwanga ne wakwarire ni shikhomo shimali khu mukhono ku munyeletsi wakwarirekho isaawa nayo imali ate ni shifototo shewe nasho shimali.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

Umusaani iyu ikhale khukharebe wakwarile tsinaanga tsimaali ni kofila imbesemu ibulafu weshiyu shesi bakhupakilila busa ni bibawo shikhale ne nimusisitsa mwene isi Ali nawo alinga isi batsukha kasasilo kamandu kamakaali kabusana lukaali kakhalimo khukhwiyetesa shosi taa

Kumukango kwayolele tsi senene tsingali tsi ngalange batsi khalangile ne tsa ramirakire tsa green bakhalakilemo butungulo ne batayiye kumukango no bareye isi ba bandu babonela.

Bubwipo bubonekha bulaayi obu babunaba bareye khumeza khalala khalimo tsi'color tse kimilundi kibili mulimo kha'colour kha blue ni khabesemu akhandi khilimo busa tsi'design babirisimo busitari bumaali neshilalano banabilekho shisitsa shikhali khuwa taa byosi babikhasile khumuza iwanga ilikakho ni bulimo mukhapapula be bulome ibusomekha taa Ali walikawo ni bubupo ubundi butinitini aluwande

Basaani bali khutima basesaba bamali mutwela khunibo umu wanga ne bakwarire tsingubo tsafanile tse ba binyayi be kumupiila batimile bakwiiye asi mutwela wa'ambile kumupiila ali khwiloba ne ukundi wamukwiiye khu mukongo bali khushisaawe.

Tsimotokha tsili khulugudo ne tsafanile tsili mu'jam tsindala tsitsa tsindala tsetsa haliwo bibyombekhe bikali mushirimba akari shombekhe shilala shileyi shegorofa indeyi shilikho shilomo "DTB" hari shiri "haruna" ne shilomo shekhabili shakhubonekha ta shishindi shishombekhe shilikho bari "taskis"